Eketitha lyokolusheno lyedhina Kenwood Elementa, lyuunene woliitela yimwe oshinkwanu heyali, olya li pondando yoshimaliwa shaNamibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, nopaife olya kululwa lyeya pomathele gatano nomulongo omugoyi nomugoyi, lyi imonena koNictus.

Iimaliwa oyo yili oshinima sha simana moonkalamwenyo dhetu ohayi kwathele okulanda iipalutha yakehe esiku nesiku, ohayi kwathele okulanda ngaashi iikutu mbyono hatu zala niinima yimwe ya gwedhwa po.

Ehangano lyotango lyombaanga moNamibia, ota li indindile mboka tamu ka ya kesiku lyiipindi kohotela yo Mercure moWindhoek, opo muke ya talele po, pokandunda kawo kiipindi.

Ombaanga yaVenduka ka yi na esiku yi ku pule onomola yoye yopaumwene mongodhi, igamena nongele owa mono iikengelela dhengela kongodhi tayi landula: 061 2991200.

Iimaliwa yomafo ohayi ndulukwa yina omalwaala ga yoolokathana opo shiningile oshipu oonakulongitha iimaliwa kutya oshimaliwa shontumba oshili pongushu yiingapi ongele oshoolanda omulongo, omilongombali noshowo tuu.

Omiti odhi li dha simana moka hamu vulu okuhongwa iipundi niitafula, mbyoka hayi vulu okulandithwa aantu taya imonene mo oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka otayi adhika piitayi tayi landula mpaka moNamibia. Otjiwarongo, oshifo, Swakopmund, Oshakati oshowo Ongwediva.

Aantu oye na uunongo wa yooloka. Opuna mbono haya longo iipundi yomatyofa osho wo iitaafula. Ohaya landitha nee eta ya mono mo iiniwe yawo mbyono haya ka mbaanga.

Ehangano lyombaanga ya Venduka otali adhika miitayi ya yooloka moNamibia. Otali adhika nee mOtjiwarongo ,mOshifo, Swakopmund AK Plaza, Oshakati osho woo Ongwediva.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yili pomaludhi gaali. Opuna iimaliwa iikukutu, po opuna wo mbyoka yomafo. Iimaliwa mbika ohayi longithwa nee okulanda iilandomwa mbyoka aantu yomoshilongo ya pumbwa.

Longitha okakalata koye kombaanga yo Visa ngele tashiya poku ninga omafutilo moositola ngoye wi isindanene efudho lyoye ko Maldive lili pongushu yoshimaliwa sha Namibia omayovi omilongo hetatu.

Ehangano lyombaanga yaWindhoek otali lombwele aantu opo yiisindanene oshimaliwa sha adha pongushu yoondola dhaNamibia eyovi. Oshimaliwa shika otashi sindanwa ne shuuka kofuto yosikola yokanona koye.